Omwiga guyugha amaadhi kulalakulala amaadhi gali kuyiyika mangi meru ghaligho nhe bya bululu ghaligho eisubi lya kilagala lingi.

Kino kibadhe bakikozesa abaana abemba kwisomero nga bali kwemba bakikozesa kivuga era kino ekibadhe kya kitaka.

Ebisolo bibili binhenhe bilina amayiga meeru bili kutambulila mu isubi elya kilagala, bili kulaga nti bizila buzibu ela bili tambula

Motoka isatu eyindhi bagighumba nha mabati merere meru ere eyindhi kuliku tundhubali ya kilagala dhiri mu lugudho olutyerevu mulimu ebityanka bingi. Kumbali kwo olugudho, kuliku eisubi lya kilagala nho musaadha ali agho kumpi nhe motoka baligho basaadha babiri.

Elyato kuliku ebintu ebyeru, ebya kisayi, ebya bululu. Kuliku empango ya kitakataka kwabaku nh'edi waaya dingi elyato lya kitakataka. Liri mu maadhi. Kumbali kuliku emiti gya amakoola ga kilagala, nh'amabaalebaale

Ekimotoka ekikonera oluguudho kiri kunina ku motoka eyindhi, Ekimotoka kino kya kisaayi, ghaligho n'omusaadha mulala ali mu bululu.

Bantu basatu omusaadha ali mu tishaati ndheru n'empale ndhirugavu. Omukazi oghundhi ali mu lugoye lummyufu eitale empale yakitaka, oghundhi agemye embago ibiri yetiika n'ebintu ku mutwe alitambulira mu isubi lya kilagala.

Omwana agemye ku mupiira, omupiira gulimu ebyeru, n'ebirugavu, obusubi bwakiragala. Omwana ayambaire empale, yayambala esaati, erimu ebya kisaayi n'ebirugavu.

Enhumba ya mabaati, olwigi, lwambagho, lwakitakata, ebigogo, biriku enfufu, byabaaku neitoke. Eendhagala dha kilagala.

Ekisolo kye kwese, ekisolo kya kitakataka kilinha amaiso ga kyenvu mulimu buntu bwirugavu ghe kili ghaligho ebintu ebya kilagala

Bendera ya Uganda, elimu ekinhonhi kirugavu, kiliku kala ya kyenvu ku mutwe, ni kala emyufu ku mutwe, ni ku mukira kuliku kala emyufu.

Ebitabbo biri bisatu ekya kilagala, ekya kitakataka nhe kimyufu nga kuliku ekyeru akandhi kipakiti kibamu esiimu era esiimu lilimu mundha, ekipakiyi ekyo kya bululu ghabagho nhi appo ya kisayi.

Abaana bali mu kibiina. Omusomesa ali ghandika ku lubaawo. Abaana bali mu kuzanha. Ole owundhi aghanike engalo ibiri, ole owundhi alingilire enho, ole owundhi ali bibye. Babwikwile ebitabo.

Baana babiri, bali kunhinanhina n'egaali, oghundhi bwasiringisa oghundi bwasindika nga kuluku n'ebidhomola, bidhomola bibiri, kumbali ghabali bitira, ghaligho eisubi lya kiragala.

Omuti ensaga dha kitakataka, makoola ga kiragala. Amakoola agandi ga kyenvu kyenvu

Eby'okulya ebya kyenvu, ebyeru, ebya kisayi, ebya kiragala biri wano ku mudaala. Ghaligho n'omusaadha oghundhi ali ere emberi, abandhi bali ere. Biri wano mu katale.

Abantu basatu batyaime ku piki ndala. Eliku emipiira ebiri yabaaku tanka ya kyisayi. Ali vuga ayambaile jaketi ndilugavu alina ekikofira kya kyenvu. Ali ghagati ali mu tishati ndheru nh'obugaito bweru. Ali enhuma ali mu tishati ya kyenvu

Ekyighuka kirugavu, kirimu kyenvu kiri kubumuli obumuli ghebuli ghaligho ebya kiragala

Endhoki eliku ekilugavu, ekyeru, ekya kyenvu eli ku kimuli kya papo

Omusaadha nho mwaana bali mu maadhi balina ebintu bye bagemye mu ngalo, amaadhi ga bululu.

Omwaana mughala ali musaati endheru agemye ekitabo, ali mungaito muzila sokisi ali kulumuka ali kulumukila mwisubi lya kilagala.

Endhoki nhingi dhiri ghano dhiri kutambula, ku kiyumba kya dho. Ghedhingilira, ghedita omubisi dhiri ghano endhoki nhingi. Dhirina amaghagha meeru, dhirimu ebya kyenvu nh'ebirugavu.

Baana bangyii balighano bangyi oghundhi tayambere yesiire omukono gwasoobamu eibega lyasoobamu lyesongala owundhi akoze engalo ageise engalo ibiribiri olugalo olusaadha lulighaghoka owundhi engalo aditere mumaiso abandi bamereire abandi basuuntumaire abandi balingirire bulingirire

ekinonhi kili mwisubi, eisubi lya kilagala, eisubi lili kumpi nha amaadhi. Ekinonhi kyeru kya bamu obwirugavu omunhwa gwa kyo muleyi.

Omuntu alikusuna omwaana engalo mwaana alambere omwaana bamwambeza byeru babifungizaku kumikono

Abantu bangi bali mu lyato abandhi bali kungulu kwa lyato, elyato lili kumaadhi lili tambula abandhi bemereire abandhi batyaime, ghebali kumpi nha amaadhi ghaligho oti gabale bale oti lusozi okuli emiti.

Abantu balighanho omughala alyenho mulugudo alimusikati ndhilugavu sati yakyisayi oghundhi alimumpale yabululu balikutambula ghebali ghaligho eisubi lyakyiragala

Esente. Ak'olukumi ka kitakataka, ak'emitwalo ebiri ka kisayi, ak'enkumi eitanu ka kiragala. Ghabagho nh'akomutwalo, kaliku ebigambo.

Ebintu bingi engoye, enkwanzi, esowani, epakuli ebintu bingi birighano ebya kitakataka, ebya kisayi, ebya kiragala biri ghanho bingi

Obuyumba, babuzimbisa bibaawo bya bulululu. Amabaati matabuletabule. Ghaliwo nh'ekidomola kya kyenvu. Kuluya waliwo ebintu ebyefanhanhiza amanda, ere yabayo eisubi lya kiragala.

Abantu bangi, abandhi batyaime, abandhi bemeleire. Abandhi bali tambula, bangi, balaga nti basanufu, ghebali kifo kyakusanukiramu, ghaligho n'emotoka nnhingi kumbali badhigwire endhigi, bano bagemye bbaluni.

Abaana bangi bali ghano. Asoose ali mu tishati ndheru kuliku kisayi, aizeku alimoga amaiso mpolampola, aizeku olugoye lwe lwa kisayi mundha, aizeku tishati ya bulululu, aizeku ali mu tishati ya kilagala

Ghano ghaligho ekintu ekyeru, bakighandikaku ghangulu ekigambo ekirugavu. Kisoma nti Uganda. Ghansi baghandikagho ekigambo kyebasoma nti Equator, kyona kirugavu. Ekiri nti kino ekintu bakyeta Equator.

Elyato lili kumbali kw'ennhandha, lili kumpi tuuka ku maadhi. Ghanho ghaligho obuyumba obw'ebibagho kumpi nh'amaadhi. Omuntu oghundhi ali ele mu kayumba ak'ebibagho ayambaile birugavu.

Elyato lya yingini lili ku maadhi, nh'omusaadha aliwo mulala, ataileku enkofiira eliku kyenvu nh'ekyeru, ba ghandikaku enhuguta eya ma, ya kyenvu. Ayambaile etishati ndhilugavu. Ayambaile empale ya kilagala, anhinye mu maadhi.

Ekiwuuka kye gemye ku biwuziwuzi. Obuwuziwuzi bugaite gaite buliwano bungi. Mulimu obuwuziwuzi obwa kitaka mwabamu obuwuziwuzi obweru. Ekiwuuka kye gemye.

Akayumba kaisubi bakataku nha katimba eriyo ebinhonhi ebiri mundha birina ebintu ebimyufu munkoto, ku katimba kwabaku olugoye lwa bululu.

Abantu batyaime mu lyato, elyato lili ku maadhi ababili bemeleire, abandhi balimu banha batyaime. Onho oghundhi alina kyali kwenda okusikayo mu maadhi. Elyato lili kutambula mu maadhi, amaato agandhi gali ere mberi mangi.

Omwana ari mukateteyi ghanguru kakisaayi ghansi kayilugavu ari kumpi n'amanda , Amanda mayilugavu gebafumbisa nakatebe kakitakataka Kali wano wamberi ghabaawo abasadha babiri n'omwana owundi mulala ari mumpale yakisaayi .

Abasaadha bali ghanho bangi. Ono ayambaile tishati ndheru kuliku n'olwa bululu ku nkoto. Enviri ndhilugavu. Oghundi ayambaile esati ndheru mundha yatamu ekilugavu. Bali ghano n'enkoko nhingi dhili mu bintu, mu biyumba dhabyo. Nkoko dha kitakataka.

ekimotoka ekisinhira oluguudho, kya kisaayi kiri kunhinha ku motoka eyindhi gyebalese ekitoolr ghano ekitwale eluuyi. Emotoka eriku ebyakiragala yabaaku nh'emipiira emirugavu. Omusadha ayemeraire kumbali, alikulagirira ali kuvuga ekimotoka kino okunhinya ku motoka ere eyindhi. Omusaadha ali kulagirira ayambaire bululu.

Obuti bungi ghanho, babuzizika kumpi nha nnhandha, ennhandha elinha amaadhi meeru. Kumbali kwayo kule kuliku ekyefanhanhiza olugudho

Abaana bali ghano, abandhi betiise ebodomola by'amaadhi. Oghundhi ali kusilingisa gaali kuliku ebidomola by'amaadhi, bali kunhiinhanhiinha. Ghebali kutambulila kumbali kuliku ebilime ebya kilagala.

Endhuki eli ku kimuli kya papo ekimuli kilimu kisayi ekimuli kili ku kati ka kitaka akati kalina amakoola ga kilagala. Endhuki elimu ebilugavu nh'ebya kyenvu

Ekifo mwe bakubira olukunganho abantu mwe bakunganhira nga bangi nhi batesa ku bwebaba nga benze okutesa, ekifo kilimu emeeza nha katebe gholinga okutyama, otyama nhe menza ghona ghandhikila. Emeeza dha kitakataka nho kyenvu obutebe bwirugavu.

Omuti gwa kitakataka gulina amakoola ga kiragala, agandhi ga kyenvukyenvu.

Mmotoka nhingi ghaligho nh'adhikuuma ayambaile akakofiira, ya yambala saati ya bbululu nh'empale ndhilugavu. Ghaligho emmotoka ya kyenvu, ghabagho emmotoka endhilugavu, ghabagho emmotoka endheru, ghano ghabagho omuntu oghundhi ali ku piki alina gwabeese, oghundhi ali ku kagaali embeli ele. Piki eyindhi ndheleele eli ghanho.

Enhumba erina amadhinisa abairi erina omulyango mulala eriku amabati ga kitaka makeire einhuma eriyo ebigogo bya kilagala nho muti gwa kilagala ghamberi ghaligho obusubi obwa kilagala.

Ekibbo kiliku olwa bululu kungulu ku mugoo agandhi ghaligho ebyeru agandhi ebya kyenvu omuntu akisitwire mu ngalo. Ekibbo kilina ebintu ebiri mundha bya kitakataka.

Ebikomo bingi byebata kumikonho byaghandhikibwaku ekigambo ekisoma nti Jesus, mulimu ekyikomo ekya kyenvu ngamulimu nhekyisai yabayo ekyikomo ekyapapo ekyikomo kyakyiragala

Akati kaliku obumuli bungi obumuli bwa papo aghandi gheru gheru akati ka kilagala akaliku obumuli obwo.